Chirwere chebesha chinotode kuti anhu abaiwe kuti asatapudzira amweni anhu uye kuti munhu pachake ange akagwinya mukudzivirira chirwere chebesha ichi.

Vantu vanosise kuramba veigeza nyara dzavo, kudzivirira zvirwere kana kuti mukhuhlani wemanyoka. Tinotarisira kuti vantu vageze veibve kumhatso yekudetsereka.

Muzvibhedhlera zvinoona nezvekuvhiye vandu kana kuningira andu mukati mavo vanosise kuti madhokoteya akhona vatatiche uye vabatsirane vasati vapinde mubasa ravo ravakafundira.

Kuti uzokona kufundisawo amweni anthu, unofane kusise kunge wakafundiswawo nevane nqondo dzinorodza dzine maringe nechekuita nemukhuhlani dzakasiyana-siyana. Ndiko kuti ukone kuzofundisawo amweni anthani.

Mukuedza kudziirira besha mupengo kuti risaita ushungu neantu, kubairwa ndiko kunotopedza zveshe. Majekiseni angava ekutanga, echipiri kana echitatu kuti muntu apone kune besha mupengo iri.

Kumakanyi vandu vanoshandise zvitaya kunanikire ndiri dzavo mapoto nezvikari zvochisiyana nekutaundi.

Mundaramo vantu vanofanire kungwarire mikuhlani yakaita semupengo, besha vanofanira kupfeka zvinombunyaidza miro dzavo kuti vasape vamweni vantu.

Muzvibhedhlera munosise kunge mune madhokodheya kana manesi anogare vakateya nzeye dzekuti kana kune kwaite mukhuhlani varumbe nemhovha uechibhedhlera.

Mvura yakakosha maningi mukurarama kwedu. Hazvinei kuti mwana mudodori, muntu mukuvani, indombi ,majaha, mvura yakakosha mukurarama kwedu pakugeze, pakunwa, pakugeze mbahla yakabakosha maningi mvura.

Vantu vanokone kufundiswa kana kudetsereka ngemadhiyama anechekuita nemikuhlani inenge yanesa vantu munharaunda.

Vakadzi ndoovanosise kuti vaende koochere mvura mumamizi, uye ndoovanotarisirwazve kuti vasuke mbahla dzevamuna kana dzevana mumamizi imwona umomo.

Ana adodori anosise kudetsererwa muzvibhedhlera zvingaa zvidoko kana zvikuru kuti miri yavo igwinye pavanokura.

Ntharaunda ikatame migodhi yekuchere mvura yekumwa vanthu vanohlukeka yaamho ngemvura kuti voina kuri asi vakatsvakirwe pekucherera vanodakara yaamho.

Mvura yakati mbembe inodiwe muntharaunda dzakasiyana siyana kuti anthu asabatwe ngemitungu nematenda.

Mvura yakakosha maningi muzvikora ngenda yekuti pasina mvura vana avakoni kusuke matoireti zvimbuzi avakoni kugadzira mavanofundira avakoni hee kuwona pekumwa mvura.

Mvura yakati mbembe inodiwe muzvibhedhlera muntaraunda dzakawanda kuti zvidetsere antu anorwara ngematenda.

Kuhlamburuka kweantu mundaraunda dzakawanda ngemitombo yechiyungu kodetsera kuvantu vakawanda.

Ndau yega yega haitami apengo vanenge veitenderera mundaumwo veikombidze kupenga kwavo asi dai ndaraunda dzabatana kana kuti dzaungana dzagadzire ndau dzinoendeswa antu ava kuti vanamatirwe kana kuti vatuturiswe zvinovashupa.

Madzimai eshe anoda kuti vana vavo vabairwe majekiseni akasiyana siyana anodzivirira mitungu yezvirwere zvakasiyana siyana kuti vakure vakati mhoryo.

Muzvibhedhlera zvikuru kana zvidoko, munosise kunge munewo mubhedha wekuti vaya varwara vaone pekuatira, uye nema chati anokhombidze zvirwere zvinenge zveitambudza antu.

Kuzvibhedhlera zvikuru kana zvidodori kunofanirwe kunge kunembatso kana kuti ndau yekubetsere antu akura. Vaya vanenge veineseke ngengazi inokwira-kwira.

Vana vadoridori vanosisa kuramba veienda kuzvipatara kunovhenekwa kana kubairwa kuti vaone kukura vari vana vane utano hwakanaka vasanyanya kubatwa nemukuhlani dzakasiyana siyana.

Munthqraunda dzaksiyana siyana zvibhedhlera zviduku nezvibhedhlera zvikuru zvambaati mwanda kuzara nhendaa yekuti vanthu vazhinji vari kusangana nemikuhlani dzakasiyana siyana dzinode zvipatara kuti dzivheneke matambudziko evanthu aya.

Fundo maererano nezvekuhlamburuka nekugwinya kwevantu, inofanire kugume kunharaunda dzakawanda kuti vantu mumiganga yakawanda vaone kubetsereka.

Chingezi chabti kwesheshe kwese kwese tinoona vantu zvinezvi vofundiswa eee ngezvinobaajeka pamadziro zvavanoti maporojekitawo vanenge veifundiswa zvingaa zvinechekuita nezvehutano hwavo asi zvinodetsera vantu. Vantu voonerawo pamadziropo.

Kuti antu apone, azvichadi kudhana maningi, ngekubhiire vantu kuti vashandise makhondomu kuzvichengetedza .Mungaa kwavanenge vaihamba, kusiri kumamizi kwavo, antu ngaachengetedze veishandise makhondomu.

Madhokodheya anemishando vakakonza yaampho kudetsere ana adoko, uye kudetsere anamai kuti vasabatwa ngemikhuhlani yakasiyana-siyana mumuganga.

Muzvibhedhlera zvingava zvitoko kana zvakakura madhokoteya ane mishando yakawanda kakurutu inosanganisira kuchenese nzeve dzevantu kusvika kuti dzinasoozwe zvakanaka.

Kuzvibhehlera zvingaa zvidoko kana zvikuru, madhokodheya anototange kuningira kuti mwiiri aupishi maningi ere kuzoti vasvike vakupe mubhedha.

Mbatso dzekurapiree vantu ,zvibhehlera zvinofanira kunge zvakatekeshera mumanharaunda kuitira kuti anhu asaneseka eihamba mumango wakareba eitsvaka korapiwa.

Madhokodheya nemanesi emuzvibhedhlera zvikuru nezvidoko vanosise kumboite mihlongano yekufundisana zvinenge zviri kubuda mazuwa akhona.

Muzvibhedhlera zvikuru zvemene, unoone zvikwangwari zvakabaadzara. Zvimweni zvikwangwari zvinenge zveikombidza pane zvibhedhlera. Zvimweni zveifundisa vanhu nemikhuhlani inenge yanesa.

Mundau yega yega munosise kunge mune zvibhedhlera zvidoko, zvinosise kubatsire anthu ngemutengo unohanirika kune anthu eshe.

Intaraunda nemhatso neantu, panorapirwe antu akawanda matenda nemitungo yakasiyana-siyana.

Indaraunda nembatso neantu ekurape matenda nemitungu yakasiyana siyana mundaraunda.

Muzvibhehlera zvikuru kana kuti mbatso dzinovheneke mukhuhlani yakasiyana-siyana munifanirwe kugadzirwa kuti muningirike uye kuti vantu vasabatwa nemikhuhlani yakasiyana-siyana.

Mafuta ekutsvukisa oshatire vantu vakawanda. Kunyanyanyanya ndombi nekuda kutsvukira, vantu voita magamba magamba kuhope. Hope yoita sekunge yasunama.

Mitombo yechingezi isati yaende kumhatso dzinotengese mitombo kana kuzvibhedhlera zvikuru kana zvidoko, inotanga yaningiswa kana kutotorotswa kuone kuti inozoshanda zvakadii.

Mhatso dzekuvhenekera vanhu vane mikhuhlani dzakasiyana siyana dzakakosha yaamho muzvibhedhlera zvemuZimbabwe zvingangodaro zveiningira mikhuhlani yakafanana neyekurumba kwengazi, gomarara nemukhuhlani wekuchukera.

Zvibhedhlera zvega-zvega muntaraunda zvinosise kunge zvine mbatso yekuvheneke mikuhlani dzakasiyana-siyana kana kuvheneke ngazi dzeantu kuti dzinokuwadzwa ngei mukurarama.

Mukuvo vekuti antu aite zvekufungira kuti muntu vane mimba. Zvakapere makore akadarika zvineizvi kwane zvingezi zvinoite kuti muntu atoziya kuti vakaibatira ere mimba, kana kuti haana.

Muzvibhedhlera zvikuru munosise kunge mune manesi ane ruzivo rwakadzama yaamho maringe nemabarirwo anoitwe mwana kuzvipatara.

Madzimai anenge abara muzvibhedhlera zvingaa zvikuru kana zvidoko vanosise kuramba veiuya kuzoramba veiningirwa vana vavo kuti vane utano hwakanaka here.

Ana adodori kama vachinge vabarwa vanosise kuramba veienda kuzvibhehlera kuti varingirwe makuriro avanoita mundaramo yakona.

Michini inodetsera vandu muzvibhedhlera zvidiki nezvikuru inofanirwa kuti ionekwewo muzvibhedhlera zvidiki ngendaa yekuti vandu veshe vanoda kudetsereka.

Muzvibhehlera zvikuru nezvidoko munofanire kunge muine michini yekuvheneke vantu vanorwara kuitira kuti vantu vaziye pavanenge vamire.

Kuti mushando wemadhokoteya usanesa, vanode mishini yekutotoresa mikuhlani yakasiyana siyana inobate anthu mundaraunda.

Madhokodheya emuzvibhehlera zvidoko ngezvikuru anofanirwe kunge ane zvimichini zvekuningire kurumba kwengazi mumwiri mwemuntu.

ANTU AZHINJI ANOONA KUNGATEI KUMWA MAPIRIZI KURINANE PANE KUBAIRWA JEKISENI KUNGAWE KUMAGADZIKO KANA PARUOKO JEKISENI RINOKASIKA KUTI ZVIBAATI ZVIITE KUTI HWEE.

Madhogodheya neashandi eshe anoshande muzvibhedhlera vanosise kupfeka kana kuputira maoko avo kana veishanda mishando yemuzvibhedhlera.

Kuzvibhedhlera zvikuru nezvidoko andu anofanira kufundiswa mashandisirwo ezvimuchini zvekuningira kuti mundu une mimba ere kana kuti ana mimba.

Iyi imhatso yechiyungu inoshandiswe kurapirwe, vantu vane mitungo yakasiyana-siyana, kushonganisa vantu vanorware ngenyamakazi nevanemimba nevane utungo hwakasiyana-siyana.

Mudondoro wechiyungu unoshandiswa kudetsere antu kuti vahambe kahle vanenge vane denda remushana.

Madhokodheya kana manesi ,vanosise kupfeke mbahla dzinovharidzira mwiri yavo, kubva kune mikhuhlani yavanenge veishanda nayo zuwa ngezuwa, inenge yauya nevantu.

Zviro zvinoshandiswa kumbatso dzechiyungu kuningira ntenda nemitungu yemihlobo nemihlobo kuvantu.

Muzvibhehlera zvikuru madhokodheya anofanire kunge ane maturuzu avanozoshandise kana veite mushando wavo vanosise kuashandisa .

Zviro zvechiyungu zvinoshandiswa kuningire nhenda nemitungu yakasiyanasiyana muantu munharaunda dzakasiyanasiyana.

Zviro zvinoshandiswa kumphatso dzechiyungu kutotoroda nekuningire ntenda nemikuhlani kuvantu vakasiyana siyana mumiganga.

Mifanikiso wezviro zvinoshandiswa mumphatso dzechiyungu, kurape vantu vane ntenda dzakasiyana-siyana .

Zvibhehlera zvega zvega zvinofanira kunge zvine michini inovheneke antu kana kuti kuvheneke ngazi inenge yabva kuvantu.

MUTOMBO YECHIMANJE MANJE INE ZVAIN9DETSERA KURAPA MUKUHLANI YAKASIYANA- SIYANA, ASI CHIKUWANI CHINGADA KUZIWIKANWA NGECHEKUTI YAKAMBOGADZIRWA SEI. VANTU VANOFANIRA KUDZOKERA KUMAGOMBOTI VOTSVAKE MITOMBO KUTI INOMBOGADZIRWA SEI.

Kunyange kune mitombo yechingezi vantu vazhinji vanofana kufundiswa kukaye magomboti kudzirapa. Ngendaa yekuti hatifani kurasha zviri mumaoko nekuda kutore mitombo yakagadzirwa nemangezi.

Maphilizi abaadetsera vanthu vakawanda yaamho. Asi chiro chinoita kuti vamweni vasadetsereka zvakabanaka ,indaa yekuti avapedzi kumwa mapilizi avanenge vapuwa.

Mazuva ano ukazwika weiti kwayi magomboti, vafana vemazuva ano vanokusheka ngendaa yekuti vajaira mapirisi anorapa zvirwere zvemazuvaano.

Mitombo inotengeswe mumphatso inotengese mitombo. Inofanire kunge yakabharwa zvinooneka uye zvakajeka zvekuti antu anokone kuerenge zvinoabetsera kuti vanonmwa sei mitombo yavo.

Mitombo yechimanje manje yakabanaka yaamho, uye vanhu vanoiona pachena vantusa muntuso unoita kuti vawane mitombo idzodzo, asi chinodiwa ndiana chipangamazano vanotipa mazano ekuti tigadzire mitombo iyi vantu vazoone kudetsereka.

Mitombo yechingezi ainesi kutotorosa kuti uzwisise kuti unomwa seyi mapirizi akhona. Asi dambudziko rine mitombo kana kuti magomboti ekudhaya, ngeekuti panoda kuti utozwisisa vaikubhiira vasharukwa.

Mukupona vanthu vanode mitombo yakasiyana-siyana. Inorapa mikhuhlani yakasiyana-siyana, kuti upenyu hwavo hwuone kuenderere mberi. Mutombo inodetsera zvakanyanya kuti mwiri yavo igwinye.

Mitombo yechimanje manje kana kuti yechingezi inodakarurwa ngeantu azhinji nekuti kungomwa kwega zvatopera. Zvasiyana nemagumboti ekuti unobhuyirwa kuti zvinohambiswa njani.

Mapirizi anode kuteedzera mamwirwe awo semabhuirirwe anenge akaitwa vamwi vemapirizi nemadhokodheya.

Maphirizi anobetsere vanhtu mumamizi. Vantu havafaniri kuatama nekuti zvinoite kuti vanhtu vatamike kumanharaunda kwatinogara Maphirizi akabaakosha zvemene.

Antu anotengese mitombo yechingezi, anosise kutsanangurira antu mashandisirwe anoyitwe mitombodzona idzodzo, kuti vamwe veyiziya kuti dzinomwiwa zvakadini.

Mitombo yechiyungu inonasirwe kubve pamakomboti nemitombo yechiantu inoshandiswa kurape antu mundaraunda dzakawanda.

Mitombo yechingezi aidi miteto yakawanda maningi yokuti inomwiwa zvakadini zvawabhuyirwa ndidhokodheya ndizvo zvaunoteedza

Uyu mutombo wechingezi, unohhiniwe kuwana wadodori, kuti gotsorwa ribapere kuti hwaaaa.

Mundu akatama hake mapirizi echingezi muzvibhedhlera atekeshera kumbatso dzinotengese mapirizi echingezi mumatawundishipi akasiyana siyana.

Mazuwa otoorarama mazuwaano abaanaka yaamho ngendaa yekuti mitombo inotibatsira kana kutidetsera mukurape mikuhlani zvakafanana kana nekurape madziso yaakuonekwa peshe peshe.

Mitombo yechimanje manje mitombo isinganesi kushandisa zvasiyana nemagomboti ekudhaya ekuti vantu vasharukwa ndovega vaive neruzivo remasimiro kana kuti kushandiswa kwawo.

MUNDARAUNDA MUNODEWO NDAU DZINOEDZA KUBATSIRA VANTU VANE N'ONDO DZINE MAPISHA PISHA KANA N'ONDO DZINENGE DZINE ZVIRO ZVAKAWANDA ZVINOVANESA. NDAU DZIKADARO DZINOEDZA KUBATSIRA VANTU KUTI VAKURE MUNE ZVAKANAKA.

Zvibhedhlera zvekudetsere vantu, vanoneseke ngemusoro wefungwa zvinofaanira kutekeshera kuntaraunda dzakawanda kuti vantu vadetsereke ngekuti vantu vari kuneseka .

Ana adoodori anosise kovhenekwa kana kobairwe majikiseni ane chekuita ngekudziirira gwirikwiti neamweniwo emikuhlani yakasiyana-siyana.

Ana adoko kana kuti adoodori anosise kupiwe chikafu chekurya kana kuti zvimwiva zvakaite kunge maheu zvinope utano.

Kuuite mwana pamuzi zvinokombidze kuti mudzimai wakauye kokudze dzinza remaNdau, nemhuri inodakara ndizvo.

Kana muntharaunda mukaita mutungu, yezvirwere zvakasiyana siyana siyana vanosise kubairwa kuti mitungu iyoyo isapararira kuvanhtu vese munhtaraunda mwevanogara.

Vana mai nana baba avachafaniri kuhlupika ngendaa yekurapiwa kweana awo ngendaa yekuti vana nesi nemadhokodheya vohambira kuzvikora kobaire majekiseni.

Bumbiro idzwa rezvefundo yemuzimbambe riri kunyanya kunongirisa kana kutotorosa kuumbe mwana. Kuti akone zvekunyora, zvekuerenga kana kuti kushandise nyara dzake mukurarama.

Ana anorarama nehurema kana kuti zvigono zvinosisa kupuwawo fundo yakafanana neinopuwawo vamweni uye kuti zvikwanisiro zvekuti vashandiseo.

Antu echikadzi voitawo mishando yakatodzane nevaisa senge kuita madhokodheya. Zviro zvakadai zvatekeshera nyika yeshe yeZimbabwe.

Vanotengese mitombo yechingezi mumbatso dzinotengesa mitombo vanenge vane ruzivo nemitombo yakasiyana siyana yavanotengesa.

Muntu wemurume unosisara kuti ashande kuti mhuri yake irarame. Unosisira kumukira kuenda kumushando kundoshandira mhuri yake ,kana bhaibheri rinozvitsigira kuti muntu wemurume ucharya cheziya.

VAYA VANEMAZINO ANORWADZA KANA KUTI ANEZVIPAKANWA, VANOSISE KUENDE KUNOONA MADHOKODHEYA ANORAPE MAZINO KUITIRE KUTI VASAZONESEKE NEKUTSENGA INGAA NYAMA ZVAYO.

Madhokodheya nevanotengesa mitombo vanofana kupiwe mukuwo wekureketera nevantu pazvivhitivhiti maringe nekushandiswa kwemitombo yavanotengesa.

Kuzvibhedhlera zvikuru kwaane michini inoningire vakadzi vane mimba yeikombidza maatiro akaita mwana wakona mundani.

Madhokodheya ekuzvipatara zvidoko kana zvikuru anosisa kunge Aine pekubharira nhorondo yemuntu unorwara.

Akadzi anosisi kuende kuzvibhehlera kovhenekwa nguwa zhinjitu . Kazhinji vaya vane mimba veiningirwa kuone kuti mimba dzawo dzakamire wani.

Mhatso dzinotengese mitombo inodetsere vantu venharaunda dzakabaanaka yaamho, ngekuti vantu hawachanetseki kuende kuzvibhedhlera koopiwa mitombo irikunetsa nyika yeshe.

Mbatso dzinotengese mitombo dzabaazara kweshe-kweshe zvekuti antu haachaneseki ngekutenge mitombo inoita kuti vadetsereke.

Mhatso dzinotengesa mitombo yekurapa mikhuhlani dzakasiyana -siyana dzinodetsera vanhani kana kuti vanthu veshe munharaunda dzakasiyana siyana sezvo zvibhedhlera zvidiki kana zvikuru zvisina mitombo ingadai yeioneka mumbatso inotengesa mitombo dzakasiyana -siyana.

Zvibhedhlera zvinotengese mitombo yekurapa vantu zvatekeshera muntaraunda dzakawanda. Zvirikubetsere vantu vakawanda.

Mbatso dzinotengese mitombo adzikoni kupe muntu mitombo, kana asina pakabhariwa pashi ngemadhogodheya vane ruzivo.

Kuvepo kwembatso dzinotengesa mitombo yechingezi kwadetsera yaambo maningi vantu vanenge veishupika ngemitombo kuzvibhedhlera zvikuru nezvidoko.

Mbatso dzinotengeswa mitombo dzakakosha maningi muntaraunda dzakasiyana siyana. Dzinoita kuti vantu vaone mitombo zvirinyore uye vaone kubetsereka chimbi chimbi

Mhatso dzinotengese mitombo dzinofanirwa kunge dziine mitombo yakasiyana-siyana, uye yakawanda kuitire kuti antu aone pekutenga asazoneseka ngeimwe mitombo.

Mitombo inochengetwa mumbatso inotengeswe mutombo yechingezi dzinofanirwa kungwarirwe munotonhorera mumafiriji.

Mitombo yechingezi ,mitombo isinganesi kushandisa ngendaa yekuti weyizwe mukuhlane wawunozwa unotopiwa miteto ,chipepa chinemiteto yekuti unoamwa seyi mapirisi akona.

Mbatso dzakawandisa mazuwaano dzinotengese mitombo yechingezi, dzakuvhura mikuwo yakawanda kuyitire vaya vanosangana nezvinenge zveyibanesa kwemene, vanenge varwarirwa vanenge vabatwa nemukuhlani chero nguwa vanorumba

Mhatso dzinotengese mitombo yechingezi dzadetsera antu akawanda maningi kakurutu antu anenge eitame mitombo kuzvibhedhlera zvikuru nezvidori-dori.

Mumbatso dzinotengese mitombo yechingezi kana maphirizi, dzatekeshera peshe-peshe. Antu hachaneseki nekwekuone mitombo yechingezi.

Mbatso dzinotengesa mapirizi dzechirungu dzinopamisharu kuti vakwanise kuhanira kutenga mapirizi iwona awawo.

Mbatso dzinotengese mitombo yechingezi dzatekeshera kwese-kwese. Kungaa kumaruzevha, kungaa kumatawindi. Kuti vantu vaone pekutengere mitombo parinyore..

Kutekeshera kwaite mbatso dzinotengese mitombo yechingezi kwaite kuti antu asaneseke nemitombo yechingezi muntaraunda dzakasiyana siyana.

Madhokodheya neantu aneruzivo maringe nemikhuhlani yakasiyana siyana, vanofanire kuhamba veifundisa antu kuti vaziye mumiganga yakasiyana siyana.

Ndombi nemajaha zvinosise kufundiswa maringe ,ee nezvemukhuhlani ,zvaunokonzerwa nazvo, uye zvazvinodzivirirwa nazvo, kuti vazodetsera vantani vanenge vasare kanyi.

Vaye vane ruzivo maringe neutano vanofanire kuhamba vachibhuire vanthu kana kutatichise vanhu kuti vaziye zvakanakire kuziye mikhuhlani yakasiyana siyana kana kuti inombopedzwa sei.

Kufundiswa kweantu maringe neutano hwedu aufaniri kuperere muzvikora, kumbatso asi kune vavo vanotambe mitambo yakasiyana-siyana kungave kukhabe bhora kana mitambo inotambiwa ngemaoko.

Vantu vazhinjitu, vanosise kuhambirwa mumamuzi avo kana kuvaunganidza, pakazara vantu, kuti vafundiswe ngezvinokonzera mikhuhlani yakasiyana-siyana ,uye kuti zvinorapwa njani.

Masangano anoone nezvekufundisa vantu maringo nekuchengetedze mwiri yedu anosise kuhamba mungaa muzvikora mungaa mumabasa veifundise vanhu kuti vaziye kuti torarama njani.

Vandu vazhinji vanofanira kufundiswa ngezvemukuhlani inoonekwe pabonde dzakafana nesiki kuti vandu vasanyanya kupera nematenda akasiyana- siyana.

Mabhuku ane chekuita nehutano hwedu anoda kutaticha. Kunyanya ndombi nemajaha vachiri kukura, vanofanire kuzwisisa maringe nemukuhlani dzakasiyana siyana dzinovabata kana vakaita zvepabonde.

Mundaramo kana mukupona kwedu ndombi dzinosise kumbosongana dzeihleya ndaa dzakaite kunge vabatsirike maringe nedzavanosangana nadzo mukukura.

Wakadarike mukuwo wokuti ana atenge kotoni inoyite kuti vaputire pavanenge vari kumwedzi, vofundiswe zvino kusona zvavanoshandisa ngemaoko avo.

NTau dzinoite nezvekuite zvemukhuhlani weshura matongo dzinofanire kuramba dzeibhuyiwa kuti chisatapukira kuramba cheienda kune amwe antu.

Muntu wega wega unofana kuwonawo mukuwo wekutatamudza nyama dzake, kungaa kutatamudza murenje kana kutatamudza maoko kuitira kuti mwiri wake unge wakagwinya panezviro zveshe zvaanoita.

Mvura yakabaanaka yaambo kuti tiimwe mumwiri mwedu. Ngendaa yekuti pamweni pakona ndiyo inoite kuti misoro yedu isapanda.

Antu anotambe mitambo yakasiyana siyana, anofanire kuziye mitombo yekunwa, kuitire kuti zvinopanda kana vasangana nazvo mukutamba mitambo zvipore.

MVURA YAKANAKISA MANINGI KUTI IMWIWE ZUWA REGA REGA RATAKAPUWA NDIMARURE NEKUTI INE ZVAINONASIRA MUMWIRI MEDU. VAMWEMI NDIVO VANOTI MUSORO UNOTEMA KANA UKASAMWA MVURA.

Antu anoite zvemitambo yakasiyana siyana, vanosisa kuryha michero inoita kuti mwiiri yavo igwinye, yakadai semahoko, maranjisi nezvimweniwo.

Muntaraunda kana muzvibhedhlera munosisa kunge mune movha inorumba yeidetsera kungaa kumhatso kana kuti Kune vanokabe mabhorakana kurumba yeirumba navo kuzvibhedhlera.

Muzvikora zvinoita zvekukabe mabhora kana kurumba vanosise kutiwo vaya vanorarama ngeurema kana zvigono zvionewo nguva yekuita mitambo yakona.

Mitombo yechirungu inodetsera antu anenge asangana nepfumvu pamitambo yavanenge vaita.

Mazuvaano antu haachaneseki nekudziningira mikuhlani yavanenge vanayo. Vaakutodziningira vari kumamizi. Zvakafanire nekudziningira kuti ngazi yakakwira ere kana kuti haina.

Zviro zvinoonekwe mumbatso dzechirungu dzekuvheneke ndenda nemutungu muvantu akasiyana siyana.

Muzvibhedhlera kana kuti mbatso dzinotengese maphirizi dzinosise kunge dzine michini inoningire kukura kwemuntu. Inoningirehe zvakare ee zvirwere zvine chekuita ngengazi.

MAGOMBOTI ANE ZVAAKANAKIRA MUKURARAMA, MUNDARAMO DZEMANDAU, ANGAA MAZEZURU KANA MUNTU WESHE. ANOPEDZA DENDA, ANOPE CHIKAFU. HAANA ZVIYAYIYO. ANOONEKWA NYORE NYORE MWATINOGARA.

Ndau dzemutombo yemushango kana kuti magomboti anotoda ana sorojena kuti atipange tikone kukaya mitombo inoenderana nemukuhlani yatinenge teizwa.

Kazhinjitu ngekutame kuziye kuti mitombo yemushango inorapei uye kuti yakambomira wani, tinogume pakudzitema teifunga ingatei tiri kubvise zvisina kufanira mumamizi medu kana mumashango.

Mitombo yemushango kana magomboti anoonekwe zviri nyore asi anoda ana soro jena anoziye kuti iri gomboti rino mboshandei.

Mashakani emimbiti yakawanda anoshandiswa ngenyanga kurape ntenda nemitungu yakawanda muntaraunda.

Mitombo yemushango kana kuti magomboti anotonasirwawo kunge mitombo inotengeswe mumhatso inotengeswe mitombo yechingezi

Makomboti akaita segavakava anodetsera vanthu vakawanda. Kunyanya vaya vanematambudziko emundani munorwadza. Kana kuti vamweni vanodetsereka ngekurapa zvihuku zvavo zvinenge zvabatwa ngemikhuhlana dzakakasiyana-siyana.

Antu anokurudzirwe kurya michero yakasiyana siyana, nokuti amweni antu havazive kuti yakanakirei. Mapopo muchero wakaabanaka yaambo. Vamwe vanoti ntikiti dzakona dzine zvadzinobetsera mukurarama.

ZVIRO ZVEKUDZORA ZVINONATSIRWE NEMITOMBO YECHI VANTU MAGOMBOTI NDIZVO ZVOTORE MUJEKE MUKORE UNO ZVIRI KUDETSERE ANTU AKAWANDA.

Mitombo yemishango inobadetsera yambo. Asi chiro chimwe chakakorera vantu vakuru ndechekubhuire vantu kuti mitombo iyi inonasirwa sei .

Makomboti awa ,mitombo yechiantu inoshandiswa ngenyanga kurape mitungu yakasiyana-siyana, yakafanana nenyamakasi.

Mitombo nemakomboti echiantu paishandiswa kurape mintungu pochinjiwa kuiswe mitombo yechiyungu.

Muntu eyitokura unosise kufundiswa kuti mazino anogezwa kamwe pazuva eyishandise mitombo yekugezese mazino kuti achene.

Kana mitombo yemushango kana ikakaiwa kana magomboti, vantu vanofanire kuti zviende koongororwa ngemadhogodheya anoziye maningi maringe nemitombo dzemushango.

Mitombo yemishango aingo kaiwi-kaiwi usina kufundiswa nevasharuka kuti iyi inorapei, iyi inorapei. Unofana kufundiswa kuti uzokona kukaya unopindirana nemikuhlani yakona.

Ana sorojena anofanire kutifundisa mashandisirwe emitombo yemushango yavanoti magomboti kuti tione kudetsereka isusu vana vechimanje manje.

Andu anoona nezvehutano anosise kugadzira mabhuku ane udobidobi hwemutombo wemushango mashandisirwo akona uye masimirwe adzona.

Mitombo yemushango yavanoti paChiNdau magomboti anodetsere vandu vakawanda. Asi vanodetsereka vantu vanenge vane ruzivo maringe nemitombo iyi.

Njira dzekurape vantu vakasiya siyana ngemagomboti , mitombo yechivantu ndiyo irikudetsera vantu vakawanda-wanda muntaraunda zhinji.

Mitombo yemushango yaibaazikanwa ngeantu akuru. Zvinoizvi munhu akazwa chatitwii otorumba kuende kumhatso dzinotengese mitombo dzechingezi.

Antu emuntaraunda dzakasiyana siyana anofanire kufunduswa kuti magumboti kana mitombo yemushango inombosimwa sei uye inomboshandiswa zvakaita sei.

Vasharukwa vakakura kudhaya vano pembedza magomboti pane kushandisa mitombo yechingezi ngendaa yekuti vanoti inokasira kedetsera mundu mumukuhlani.

Makwenzi emihlobo nemihlobo anoshandiswa nenyanga kurape nhenda nemutungu yakasiyana-siyana.

Mundaramo yanyamashi vantu vanosise kufundiswa maringe nekushandise magomboti kana kuti mitombo yemushango kuti vasise kuzodetsera amweni ana arikukura.

Mumbuti uyu igomboti rinoshandiswa ngenyanga kurape ntenda dzakasiyana-siyana, muntaraunda dzakawanda.

Antu anosisa kufundiswa maringe nekukaya mitombo yemushango kuti vaone kuziya kuti dzinomboshandiswa sei mitombo idzi mukurapa zvingange zvichirwadzisa nyama dzedu.

Antu anosise kufundiswa masimirwo anoitwe mitombo yemushango, inodetsere kupedze mikuhlani dzakasiyana siyana mundaramo yedu.

Vantu anoite zvekurima kana ane ruzivo maringe nekusima mitombo yemushango, vanosise kuti kana voite zvekurima mitombo yemushango, varime pakakura kuti zvizodetsera vantu vemuntaraunda kana nyika.

Mumbuti wechiyungu uyu mitombo inoshandiswe ngenyanga kunasire makomboti nekurapa ndiwo antu.

Mitombo yemushango kana kuti magomboti akabanaka yaambo kuti vantu vafunde nekuzwisisa kuti zvinombohamba sei uye kuti vafunde kuti anombosimwa sei mumamizi mwavo.

Zvipanga mazano ozvopera, tichawone kuri mitombo kana kuti magomboti anowanikwe mushango uye neruzivo kuti zvinomboshandiswe njani.

Iyu mimbiti yechiyungu yemuhlobo yakasiyana siyana inoshandiswe kunasire mapaper anoshandiswe muzvikora.

Mhatso iyi iripo kungwaririrwe mitombo nemakomboti echiantu anoshandiswa ngenyanga kurape mitungo yakasiyana siyana.

Antu ano sise ku fundiswa ma simirwe emitombo ye mushango inozo detsere antu kuti amwe zveizo pedze mi kuhlani yaka siyana siyana.